Abantwana abancane be nursery school baphandle kwendlu yokufundela badlala imidlalo etshiyeneyo kanye lababalisi babo.

Kusendlini yokufundela esikolo sabantwana abancane abangakadluli iminyaka emithathu kusiya phansi. Umbalisi uyabafundisa ebatshengisa emgwembeni.

Ngabantwana abancane abangaba leminyaka engu"four" kusiya phansi. Ababalisi babo bamile, babatshengisa lokhu okumele bakubambe bakufundisise.

Ngabantwana besikolo abadlala ,ngabo ECD.Badlala umdlalo ongabe ungumacatshelana. Baphandle kwekilasi yabo, sebedingwa ngabanye.

Abantwana besikolo kulokitshi elithile ,sebetshayisile sebesiya ngakibo. Abanye sebephumile igedi, abanye bazophuma igedi beqonda ngakibo.

Kuse prayimari skul. Amatitshala ahlezi endlini yokufundela. Bamaka amabhuku abantwana besikolo. Lo lalo uhlezi etafuleni yakhe.

Umbalisikazi we primary school uphethe ibhokisi elilamatshoko awasebenzisa nxa ebhalela abantwana umsebenzi emidulini ngesikhathi sokufunda.

Kuphandle kwefensi yesikolo seprimary school .Abantwana sebebuyela ngakibo ngoba sebeqedile ukufunda okwalolo suku bahamba ngamaqembu ngamaqembu .

Abafundi be primary school bayadlala ibhola Phandle kwendlu yabo yokufundela okuhle yikuthi baphakathi kwefence okuntshengisa ukuthi bavikelekile ezingozini ezingabayehlela .

Kuse Primary school, phandle kwezindlu zokufundela kulenkundla yokudlala I basket ball. Abantwana abanengi bayawujabulela umdlalo lo.

Umfanekiso we computer odwetshwe ngumntwana wesikolo owe primary school .Utshengisile ukuba icomputer ilezinto ezinengi ezitshiyeneyo okubalisela o screen lokunye .

Kusemgwaqweni kulebhakane elitshengisa ukuthi isikolo se primary school yakhonapho singaphi njalo sesikhatshana okunganani usuka emgwaqweni.

Amabhuku amathathu aweprimary school asetshenziswa ngograde one ukuze kubalwe bazwisise isifundo seScience besebephumelela ezifundweni.

Kusesikolo, phakathi kwendlu yokufundela. Umbalisi uphethe ibhokisi lamatshoko. Lesikolo seKwetu, abazibhalele lona. Azalisebenzisa nxa efundisa.

Ama book asetshenziswa e Primary ku grade five awe Science. Ancedisa abafundi ukuthi bebambe kiwo bethole ulwazi nxa befunda bezwisise.

Kuphandle kwezindlu zokufundela, eprayimari skulu. Kulamaflegi amabili atshengisa ukuthi sebewaphakamisile. Kulemigwaqo lapho izimota okumele zihambe khona.

Kusendlini yokufundela e"Primary school".Abafundi bahlezi phansi balalele umbalisi wabo obafundisayo ebhala emgwembeni abakufundayo.

Kuseprayimari sikolo endlini lapho okugcinwa khona amabhuku abantwana okufunda afakwe ngendlela ehlelekileyo ehlukanisa ama sabhujekitsi akhona.

Ngabantwana besikolo, baphandle eground. Bayafunda, balombalisi wabo, nguye obatshelayo ukuba benzenjani ukuze bazwisise.

Kusenkundleni yemidlalo yebhora esikolo seprimary. Abantwana besikolo baphakathi bayadlala imidlalo etshiyeneyo, abanye bami phandle babukele.

Kusendlini yokufundela kulezitulo kanye lamatafula lomgwembe lapho umbalisi nxa efundisa abhala khona. Ihlanzekile ikilasi

Kusekholeji omama bahlezi benza umsebenzi wezandla. Bafundela ukwenza amabhasikiti ingcebethu lemithanyelo.

Kuse secondary school, abafundi benza isifundo sokwakha. Umbalisi uyabatshengisa lokho okumele bakwenze ukuze bephumelelise abakwenzayo

Kusendlini yokufundela eyunivesithi, abafundi bafunda isifundo esithile, basebenzisa amakhompuyutha kanye lamafoni abo nxa befunda.

Abafundi besekhondari skul, bamile phandle. Lo lalo uphethe ibhuku okutshengisa ukuthi sebeqeqetshile kulokho akade bekufunda. Sebethatha umpikitsha kanye lombalisi wabo.

KuseSecondary school endlini yokufundela abafundi bagqoke ama work suit aluhlaza bafunda umsebenzi wezandla ongabasiza lanxa sebeqedile isikolo.

Abafundi besikolo esithile basendlini yokufundela baloba imihloliso yokuphela komnyaka lolalo umfundi uhlezi yedwa ukuze ablobe lokho akuzwisisileyo

Kusesecondary school kumbe imfundo yaphezulu emakholeji kumbe eyunivesithi . Umfundi uphakathi kwendlu yokufundela lapho esenza umsebenzi wezandla waleso sifundo.

Abafundi bajabulile sebefundile baqeqetsha, baphiwa izicoco ngalolu suku sebe gqoke ama akhademikhi gawuni abo atshengisa ukuqeda.

Abafundi batshengiswa besenza i experiment' ekilasini. Sebeyenze imota ehamba ngerimothi control bonke bakhangela lokhu okwenzakalayo. Ikhona njalo eyinye imota eceleni njalo kulalefoni etshengisiweyo.

Kuse secondary school, abafundi baphakathi kwendlu yokufundela ,bafunda isifundo sokuthunga. Phambi kwabo kulemitshina ematafuleni abo.

Lapha kuphakhathi kwendlu yokufundela. Abafundi ababili abagqoke amawekisutu ayibhulu bayafunda bayatshengisana ukuba beyenze njani. Indlu le ilemitshina yokwenza lokufunda leyo sabhujekiti abayifundayo.

Laba ngabafundi lababalisi kuyabonakala ukuthi bebefunda sebeqeqetshile .Bathwele amabhuku abo abekade bewasebenzisa bajabulile baphakamisa lezandla okutshengisa ukuthi bebejabula.

Abafana basendlini yokufundela kungaba kuyi tertiary education ema college kumbe e university benza

Lapha kuse workshop endlini yokufundela umsebenzi wezandla ongaba yi woodwork. Abafundi bamile bayancedisana ukwenza lowo msebenzi . Baphakathi kwe work shop. Kulamatafula amanengi ahlukeneyo kanye le khabothi lapho okuhlala izinto abafunda ngazo.

Abafundi basendlini yabo yokufundela, babhala umhloliso. Bahlezi munye ngamunye ukuze kungabi khona ukuncedisana lokukopelana, lo lalo azimele yedwa.

Ibhakane leli ngelesikolo likhomba ukuba leso sikolo singaphi njalo lezifundo ezifundwa kulesosikolo kanye lenombolo yocingo

Esikolo phandle kwendlu yokufundela kumi umfana ongela uniform kala njalo lesicathulo usexotshiwe phakathi ekilasini.

Abafundi be secondary school basendlini yokufundela umbalisi wabo uyabachasisela ukuba lowomtshina ophambi kwabo usetshenziswa njani njalo usebenza njani.

Kusese secondary school abafundi kanye lababalisi bahlaliswe phansi bachazelwa ngezingozi zokuthatha izidakamizwa kusiza ikakhulu abantwana besikolo ukuze bafunde baqinise baphumelele ezifundweni.

Kuse Secondary school endlini yokufundela I Science. Umbalisi ubafundisa ngesihloko esithile ukuze basibambisise basizwisise.

Kusendlini yokufundela esecondary school, abafundi bahlezi munye ngamunye balungele ukubhala umhloliso. Umbalisi uhamba ebanika amaphepha okubhala.

Abantwana esikolo se secondary bahlezi ekilasini yabo bayafunda. Umbalisikazi umi phambili uyabachasisela ngesifundo esithile ukuze babambisise.

kusesikolo esecondary abantwana besikolo bamile ku assembly balalele umbalisi wabo ukhuluma ngesifundo esithile salelo suku.

Kuse secondary school abantwana bahlezi abanye bamile ku assemble umphathisikolo ubatshela ngalokhu okumele bebekwazi nxa izikolo zivalwa

Kuse Secondary school abantwana besikolo bafakwe phakathi bebodwa bafundiswa yisivakatshi esifikileyo sibafundisa ngolutho oluthile ukuze baqaphele

Kuphandle kwegedi lesikolo iSecondary kubhalwe ibizo lesikolo lama subjects abawafundayo kutshengisa njalo le badge yabo.

Kusendlini yokufundela. Abafundi bayafunda, abanye bahlezi ezitulweni abanye bamile. Bonke balalele umbalisi lokho abafundisa khona.

Laba ngabafundi be secondary bagqoke yunifomu amayembe amhlophe lama bhothomu ayikhakhi baku field trip ngoba baphandle basegangeni basendaweni engathi iyintabanyana ingathi imawunteniyasi.

Kuse layibhulali amabhuku afakwe ngendlela efaneleyo njalo ele oda ukuze abafundi nxa bezoboleka bengathwali nzima bedinga lawa mabhuku abafuna ukuwaboleka

Kusendlini yokufundela esikolo esekhondari kulomtshina osetshenziswa ngabafundi lababalisi nxa befunda leso sifundo imihla yonke.

KuseSeconday School, abantwana besikolo bahlezi phansi baku assembly point balalele umphathisikolo wabo lamateachers ebakhuza ngolutho oluthile.

Abantwana besikolo bahlezi phandle phansi etshanini. Ababalisi bahlezi ezitulweni phambili. Bonke balalele lokhu abakufundiswayo.

Kusedolobheni abantwana basuka ngakibo bahamba ngenyawo baqonda esikolo. Bahamba bethwele amasetsheli abo alamabhuku okuyasebenzisa esikolo.

Kusendlini yokufundela eyunivesithi lapha abafundi abenza khona izifundo ezitshiyeneyo. Kulomgwembe lapho umbalisi abhala khona.

Abafundi bahlezi endlini yokufundela balalele umbalisi wabo. Ebafundisa ecasisa ngesihlobo esithile anduba bebhale imihloliso.

Kuse yunivesithi endlini yokufundela abafundi bahlezi ngendlela efaneleyo balalele u lecturer wabo ebafundisa.

kusendlini yokuundela eyunivesithi abafundi lapho kungabe befunda isifudo se sayenci ngoba amatafula akhona aphezulu kulomgwembe lapho u titsha ahlala khona

Kuseyunivesithi lapho abafundi abafunda behlala khona kuse sayidini yama hostels abahlala khona.

Kuse university emfundweni yabaphezulu kuphandle kulomfanekiso wendlovu okutshengisa ukuthi bayafunda langenyamazana.

Kusendlini yokufundela eyunivesithi abafundi bayenza isifundo se science benza iexperiment basebenzisa ama apparatus abo.

Kuseyunivesithi endlini yokufundela, abafundi bafunda isifundo esithile lo lalo ulekhompiyutha phambi kwakhe ayisebenzisayo nxa efunda.

Abafundi beyunivesithi bahlezi balalele umbalisi besendlini yokufundela. Umbalisi befundisa ngesifundo esithile esebenzisa okhomphiyutha.

Lapha kungemuva kwendlu zokufundela kumfundo yaphezulu. Ngibona iloni kubekhona njalo izihlahla ezincane lomduli ogombolozele lindawo yokufundela.

Kuse library lapho abantwana besikolo ababoleka khona amabhuku. Balakho ukuthi bebalele khona e library kumbe bewaboleke lawo mabhuku bayebala bengakibo endaweni ezitshiyeneyo.

Kuse University phandle kwezindlu zokufundela. Kulo camera man othatha abantu impikitsha .Abanye balayinile balindele ukuthi bethathwe leyo mpikitsha.

Kusendlini yokufundela eyunivesithi lapho abafundi besayenza izifundo aba fundela khona amabhakane afakiwe ukuze kukhanye okubhaliweyo.

Kuse university phandle kwezindlu zokufundela indlu ekhanyayo elesiphambano kungaba yichurch lapho abafundi akhonza bekhona

Iposta ifakwe esihlahleni ukuze abadlulayo bethole usizo lokuxwayiswa ngalokhu okufakwe kuleyo posta njalo benanzelela.

Le yindawo lapho abafundi abahlala khona. Kumphakathi e hostel kulama suitcase, le wardrobe, lesitulo, letafula yokufundela yokustudy kanye lombheda abafundi abalala khona

Libhakane elivame ukutholakala ezikolo ezitshiyeneyo elitshengisa i"Administration block" lamanye ama "offices " atholakala lapho.

Elibrary kulapho okuhlala khona amabhuku esikolo kumbe aweYunivesithi abafundi babuya beboleke amabhuku beyebhala imisebenzi yabo ngekhaya kumbe bebhale elibrary.